Aawaanne ayyiyyo taani keehippe dosays. Gaasoykka tana maaddiidi tana taamarissidinne darobaa taassi paaciyaabaa kunttidi hagawu gaatto giishshaasi eta keehippe dosays.

Wolaytta moottan beettiya Daamoota xoqqa deree ayba lo'ii? Xeelliyode ufayssees. He xoqqan eqqada sooddo giddon beettiya ubbabaa demmanawu lo'ees.

Cadaappe woykko silkkiyappe aadhdhiya yettaa gidinkka biiduwa hara asi siyennan ba xalla siyanaassi maaddiya irippooniya woykko hayttaa ezggiyo miishshaa giyoobayi tana keehippe malaales ha meretayi.

Baquloy tana keehippe lo"es gaasoykka lo"onne iita ogiya asaa tookkidi baanaassi keehippe danddayes hegaa gishshataassii hegaa gishshataassi baquloyi keehipoe kehees.

Halakkoyi asayi go"ettiyo miishsha maanawukka xaletettawukka asayi keehippe go"ettes. Hegaa gishshataassi ha mittaa keehippe dosayis.

alaanaa gadaawati keehippe go'etoososna, gaasoykka dumma dumma shuchchatun beetiya maaduwa bantakko zaarana danddayoosona.

Wolaytta wogaa ushshaappe qaareebboy tana keehi lo'ees. Ayssi giikko ha ushshaa uyiyo wode irxxi geesi ashuwan kolzziyan. Taakka ha ushshaa uyiyakko yaagiyo qofay de'ees.

Ha"i wodiyan toophphiyan kumidabayi ammanuwa dummatettaa ammanuwan orttodookisiya pirootesttanttiya yaagin shaakkiyobayi de"es. Hagee tana aybakka lo"enna ubbayi issippe shiiqidi kushettiyakko lo"es.

Kittuwa giyo caammay wottiyode keehippe lo'ees. Gaasoykka ubbasaara yaaranne haara carkkuwa gelissiyo gishshataassa. Ha caammay wottada tohan hemettiyodekka kawuyyees.

Guutta naati wolqqaappe dariyaba tookkiyo wode ta wozanayi meqqes. Gaasoykka bantta yelagatettan woykko naatettan woppu gi daana bessiiddi bantta wolqqaappe oottoosona hay ayba michii!

Usuppuntta kifiliya heeraa saynisiya maxaafayi tana keehippe iites. Ayssi ha xekkan de"iya naatuppe ha maxaafaa qofayi xoqqes hegaa gishshawu tana iites.

Baattaa yaagiyo urqqaappe merettida miishshaa meroy tana keehippe malaalees. Gaasoykka urqqaappe merettidi ba giddon darobaa tookkanaassi danddayiyo woqqay dees.

Naa"u tohuwan bululiya kaamiya taani be"anawukka koyyikke an hemettanauwkka gaasoyikka carkkoyi gelidi bollaa gidduwa muliya koleesinne mentterettes.

Tammane naa''aantta kifiliya luxettay tana keehippe iitichchis. Gasoykka tammane naa''aantta kifiliyan deiyaa luxanchchati bantta eraa daro cuccumenan na yunbersttiya xekka geloosona.

Ambbaa heeran de'iya keettatu al'otettay aybba malaalii? Gaasoykka lo'enna keettaykka daro biran woykko daro marccuwa ekkees. Hegaan daanee giyode qofettees.

Humbo asaa daro taarikee de'iyo biitta, ha taarikkiyappe issoykka yeehuwanne yettaa wogaa, keehippe bonchiidi de'iyoge eretees, hayi humbo biitta asaa issipetettay lo'ees.

Wolaytta Liiqaa luxetta keettaa taani keehippe dosays. Gaasoykka eranchchata daruwa murutissanaassi danddayiyo eeshshay de'ees. Hegaa gishshataassi tankka dosays.

Ha"i wodiyan Toophphiyan merettida tiranspporttiya haggaazay tana keehippe qofissees. Gaasoykka makiinaa qaattiya wolqqay kareppe geliyo gishshawu Toophphpiya makiinaa qaxiwatoy keehippe de'ees.

Issi izaway pude toora malatidi eqqidaga be'idi ha ogee pude efennan aggenna giidi haa simmiis. I ba qofidoogaadankka ha ogiya malaata xaqqamettiis.

Wolaytta wogaa ushshappe issoy borddee uyyiyo wode sawoy tonggu gees. Siiriya mentteretees, xukkees, ha ushsha uyyiyo wode ufayssay siyyettees, ha'ikka aybba lo'ishsha!

Bayziyoo miishshata bantta kushiyan xaaxidi qooriyan woottidinne xeessan qaachchiidi yuuyyiya naatubay tana ayba michchii! shammiyaagee shaammenagee eta wolqqaa coo mees. Hay poora!

Boditte asaa shiiqoy keehippe tana malalees. Gasoykka issoy issuwaara maadettinne kaafetidi de'oosona. Hegaa giishataasi ha asaa shiiqoy malaales.

Hay! Zo'o caammaa meray ayiba lo'iishsha!. Ha caammaassi qottayikka giigea wottiyo wodekka gediyan puulattes. Ha caammaa wottiyode coo moqqu moqqu gees. Hay"ikka lo'es.

Daro wodiyan asay seeraanne wogaa naagennan asabaara gattidi babaakka moorees. Hagee tana malaalees polttikkaabay.

Daro yelagga attumanne macca naati bantta achan xoosay medhoogaappe worqaa gijjiyo wode keehippe lo'enna gaasoykka xoosay medhido meraa mooriidi doosona.

Dumma dumma hargiyaasi xale yaagin asay ganddan go'ettiyo mitaappe issi garaa giyoogaa be'in tana keehi malaalees. ikka gaadan dumma dumma hargiyaasi maadees. ha'ikka i maado harggiyaawukka.

Wolaytta mootan xaaxi waaxin ambatunkka ganddatun orttodookisse ammanuwa kaaliyaageetuppe qaalay de'o giidi ammaniya asaa qooday darees. Hagee tana aybin malaaliisha.

Kalttaa tuutiyaa meroy tana keehin malalees. gasoykka asay dumma dumma zammaana maashineta go"ettenan bakushshiyaan mexxidi go"aasi peeshshees.

Macca naatussi yexxiyo siiqquwa yettay tana lo'ees. Ha yettaan asay ba qofaara biya danttuwan danttidoogee siyiyodekka lo"ees ha kiitaa macca naatuyyo attiyodekka ufayssees.

Qaalay de"o yaagiya ammano eqotay tana malaales. Wolayitta biittan daro ha ammanuwa eqotaa kaalliya asati de"oosona. Hegaa gishshataassi ha eqotay tana keehippe lo"es.

Awaashe zanaqqa sohoy tana keehiippe malaalees gaasoykka dumma dumma lo'iyaabati he sohuwaan beettoosona. Hegeeta taakka baada kaalla xeelliyakko yaagiyo amoy taassi de'ees.

Asapi balaa oottidaagee ba oottiddo danoy qonccenaadan asappe haakkees. Hegee tana malaallees, gaasoykka ba balaa genttanaassi daro baaxettiis.

Wolayttassi de'iya wogaa yettaa yexxiyogee tana keehippe ufayssees. Leemissuwaassi Zaassa Almayo yettay ha''ikka aybba lo'i yettaa ezggiyode wozanay woppu gees. Eqqara ubba dura dura gees.

Daro wode qoqqorenne dabo keettata taani doossike ayssi giikko he keettatun merettiyaa dumma dumma lo"enabati de"oosona. Hegaa giishataassi he keettaa geellada maanasi kooyikke.

Nu biittee Toophessi daro derettinne taarikketi de'oosona. Ha taarikkiya lo"uwakka iittakka qopiyo wode tana malaalissessinne azzanttees, hayyii Toopheee nuure ta nena da gaana.

Haattay daro deena sohuwan daanayo tana aybba iitti, gaasoykka haattay asaa naassi daro koshshiyaaba gidishin haattaa qaxuwattoy de'iyo heeray daanassi banqqattena. Hega gishshaw iittees.

Demmobaa ubbaa a shayan oliyoo hariyabay tana keehiippe michchees hegappe gujidikka aaruwan a bolla de'iyabaa qoppenan shochcha xallan ba koyosaa gattees asay hay poora hariyawu neba.

Woddoruwan guppiyo ispporttee tana aykkenaa lo"isha, gaasoykka ha ispportyiyassi maadoy diphay oorddanaassinne gedee minannaadan maaddees. Taanikka ha ispportyiya oottanawu keehippe koyays.

Sintta maxaafa woykko pesibukkiya giyooge tana malaalees. Asay ba koyyido kiittaa xaafuwaninne misiliyaan yeddidi ba kiittaa aattanassi keehippe maaddees. Hagee tana aybba malaali!

Urqqaappe merettiya ootoy woykko hiillanchchati murutissiddo murutay tana keehippe iittees, gaasoykka ha'i wode ehiiddo zammana miishshati daroti de'oosona.

Pilay doonawu mal'iya katta. Gaassoykka miizzaappe merettiya miishsha. Ba giddon daro murutaa oyqqi uttiis. Hegaa gishshataassi pilaa taani keehippe dosayssi.

hayii! tukkiyaa puute ha'i wode asassi daro go''a immide de''ees, ayssi a dumma dumma hargge ganddan wurssees. hay ha tukke tana aybba michchi xayyiyoode.

Wolaytta sodo yunburshishiya gido de'iya dumma dumma miishshata bayzziyo keettay keehiippe injetees. Hagaa gishshawu ha keetta keehiipe dosays. Ha keettaykka dumma dumma iqata eesuwan qaxioliyan ehoosona.

Hagaappe adussa sohuwa kaamiyan hamettiyode keehippe ufayissay siyettes. Daro asatuura ogiyan haasayiiddi biyodeekka lo'ees. Hegaa gishshawu kaamee ayiba lo'iishsha!

Toophphiyan orttodokkisse ammanuwa kaaliya asaa qooday keehippe daro gaasoykka ha ammanoy Etoophphiya koyro geliis. Hegaa gishshatassi Toophphiyan daro ammanuwa kaaliyageeti de'oosona.

ananaasiya giyo mitaa ayfee tana aybba lo'ii? gaasoykka a peenuwa siyiyo saatiyan ashoy shemppoykka woppu gees, hegaa gishataassi ta bolay muleera dosees.

biraa qanxxidi de'iya ichashu naati de'oosoona. eti diyo kketaykka puulatenna, hageetuppe issoykka kare kiyananees.

Toophiyaa kike moocona dottoriyaa abiy ahmeeda kalettoy tana malaalees. gasoykka dumma dumma eeshshay de'iyoo biittata issippe xaaxi waaxxidi ayssiis.

Macca naati doonaan mereqidi tiyo zo"o miishshay tana ayba itti gaasoykka asay ba meraa loyttanna giidi lo"ennabaa ootiyo wode taassi garssan eexxi kiiyiis.

Issi izaaway meqqi bunchcherettaaga a oyqqiyagee kooli giigissidaagee beettees. Ha izaaway mequwaa baaga dogidi ha'i hemettees, dembban alaxxees ubba.

Arbbaminccen de'iya zanaqqa sohoy tana keehippe lo'ees. Gaassoykka dumma dumma medoosati yan shiiqqi uttiddo gishshawu daro asay he sohuwaappe yiidi be'anawu koyees taakka beiyakkoshin yagays.

apokkadossiya giyo mittaa ayfe aybba mal''ishsha miyoode laqqilaqqeesinne maanawuka lo''ees qassi mi makkin bollakka mintessinne koolees. hega gishshaw aybba lo''i!

Humbbo Allanani keehippe wogaa bonchchiya issi izaway akeekettees. Ha izaaway wogaabaa haasayiyode aayyo gananni xaphoy eqqin haassayees....

Ba tohuwaa cugunttan qalamiyaa woyikko zo"o merabaa tiyida ichchashshu macca naati de'oosona. Hegeetuppe heezzanttiyaa qaamma ekkawusu a de'iyoyikka gidduwan eqqaasu.

Haattaa puggidi ollaappe kesiya miishshay tana malaallees. Gaassoykka balgguwan gidenan bone wodiyan haattaa xayoy woykko haattaa paccatettay oyqqenaadan go"ees.

Birata qummaa kattiyoo miishshay keehippe injjetees woykko miikketees. Gasoykka eesuwaara meqqana dandayenna woykko eesuwaara michchees taman woottikoka ha miishshaa meretay dummatees ayba lo"ii!

Mitta boyyiya hara giyaappe ha giyawu ya giyaappe ha giyawu efiyogee ayiba iitii! Gaasoykka daro biraa immanaassi danddayenna gishshawu.

Asaa naatussi shemppuwa ashshiyaabayi ammanoppe kareera harabi de"enna. Ammanoyi keehippe asaa na"aa de"uwan koshshiyaba hegaa gishshawu daro asayi ammaneesinne ba godaa kaallees.

Cagaay woykko silkke tana malaalees. G!aasoykka asi hagappe kase nu aawati ereibeenanba ha'i nu wodiyaan ehidi nu go''ettidinne maaddetoogee tana malaalees.

Hiilanchchati moli giigissido urqqappe urqqappe merettida jabanay asassi koshshees. ha jabanay eessuwara yuushshuwa miishsheesisinne miichikkoka qassi eessuwara yeddena baappe woyko kessena.

ba hayttaan gooligooliyaabaa aattida heezzu macca naati beettoosona. etikka kushshiyaa oyqqettidi maakinaa ogiyaara woykko kaamiyaa ogiyaan hemettoosona. hegeetikka heezzaappe issiniyaa qantta.

Issi asi bassi gelibenaba hara asasi attidi woykko geeshshidi qonccissanasi beesees. Ha izaway qonccissiyo saatiyan gelibeennabay daruwaa akeekanassi danddayetees.

Timaatimee zo'o meray de'iyo mitta. Ha mittay darobata asaa bollassi maaddees. A miida issi yelaga yilttiyilttiya macca na'iya beettawusu issi guyeekka xalbbuqa.

Abebech tukke keettan cora asati beettoosona hegeetuppekka citan citan uttida tammu yaray beettees eta giddon barkka uttida heezzu yeda naati de'oosona.

Booraa goyiiyo kadoy keehiippe maadiyabaa. Ha kadoy xayikko biittay shuganaassi danddayenna. Asay aylliyan oottiyogaappekka maaddees kadoy.

Boottaa oydiyan heezzu macca naati uttidoosona, ha naati maaraaraka doosona ettappe naa"ati addussa issiniya qantta ha naatuyo meraykka issi malay bee...

Woraan coogi mokkiyaa daro mittati beettoosona. Hageetuppekka karettaa ayfee de'iyoo hayttay qantta gidiyoo ochchay de'es. Ha ochchaa miyiyaa naa"u naati de"oosona. Hegeetikka eqqidosona.

Boditte ambbaan ogiyaa giigissiyaa asay akeekettees. Ha asay yaa haa efiyaa ogiyaa qanttan qanttan keettaa karen giigissiidi de'ees.